Noba yaga la ŋmeɛrɛ bɔle. Ba mine sue naate zeere ka kaŋ asu naate sɔgelɔ aneŋ sɔgese dɔre ba kpoŋ zie zaa be la a puori ka ba mine a leɛ te zeŋ kyɛ kaara.

Dɔbɔ ba ta la are. Ba bayi nyɔgɛɛ kuri, ka kaŋa meŋ are ba puori a pɛgele a kuri kaŋ. Ba zaa eŋ la haŋguloof kyɛ vɔgele zupili peɛle meŋ.

Sori poɔ la ka lɔɛ va taa. A lɔɛ zaa saŋɛɛ lɛ. dɔɔ kaŋa are peɛle laa lɔɔre kaŋa a eŋ nɔwoɔ, kyɛ ka kaŋa meŋ a zɔŋ moto a de neɛ kaŋa.

Zie la lɔŋ vūū, ka deri ane lɔɛ yaga a di. Faaya sɛɛvese lɔɔre be la a sori poɔ, kyɛ ka nensaaba meŋ araa sobiri poɔ a kaara a zie.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

Noba gyamaa la are a ti taaba nuuriŋ ba mine sue boma naŋ e zeere ka ba mine meŋ leɛ de bondɔre a eŋ ba zaa nyɔgɛɛ taaba nuuri oɔ kyɛ ka teebol biŋ ba nimisoga.

Fuel emmo zie la, ka pɔgeba ane biiri araa niŋe sɔgɔ. Lɔɔpelaa ane lɔɔ green are laa be. Dɔɔ kaŋ meŋ zɔŋɛɛ moto a tu a be gɛrɛ, a eŋ boma a moto niŋeŋ.

Nansaalepeԑle dͻbͻ aneŋ pͻgebͻ la are. Ba sue kpare dͻre, ka kaŋ meŋ su kpare zeԑ. Ba zaa vͻgelԑԑ zupili peԑle, kyԑ ka kaŋa meŋ vͻgele zupili zeԑ.

Mui ane bɛŋɛ la ka ba doge eŋ pileti poɔ. Gyenlee be la a poɔ, ka taalea meŋ bebe ka vaare meŋ pale, ka ba pãã eŋ a zeɛre dɔgele.

Dɔɔ la de o soola yi biŋ ŋmenaa poɔ. A soola eɛ kpoŋ ka o la de kaŋa meŋ a lɛle. A baateɛ niŋ la a soola lamboriŋ, kyɛ ka o puori sɛŋ ka noba mine meŋ gaa are yiri poɔ.